Kulomgwembe onamathiselwe amaphetshana amabili alotshwe izinombolo adwetshwa lezigombolozi phakathi. Eceleni kulegwaliba mduli elilombala omhlophe lidwetshwe izakhiwo ezihlukahlukeneyo.

Umdwebo wendoda ebizwa ngu Mozisi ethwele induku kanye lamabholoho amabili ayebhalwe imithetho eyitshumi evela kubaba uNkulunkulu okuyiyona ayibalela abantu ayitshiyela abantu ukubana beyilandelele emhlabeni.

Ixuku labantwana elihleli esikolweni phambili kwesakhiwo sesikolo njalo bekhangelane lowesifazana ongabe ebafundisa ngendaba zemtholampilo ukuze bekwazi ukuzigcina behlanzekile njalo bedle ukudla okwakha umzimba.

Isakhiwo sesikolo esiceciswe ngamaluba aluhlaza amanye elombala oluthanga ngaphandle kulomlayezo obhaliweyo ukuthi abantu bayamukelekile esikolo njalo kukhona okuyisakhiwo okulombala omhlophe lombala oyisibhakabhaka.

Umbalisi kanye labafundi bakhe bamile phakathi kwendlu yokufundela baphakamise izandla. Umbalisi ugqoke ibhatshi elimhlophe njalo kubukeka angathi badlala umdlalo thizeni owokuphakamisa izandla balingisa okwenziwa ngumbalisi.

Amabhuku ahlukahlukeneyo ngombala kanye lango bude athokala esphalangwalo kulapho okuthokala khona amabhuku okubala elinye livulekile kukhona umuntu obalayo.

Ixuku labantwana elihleli emuva kwesakhiwo seskolo begqoke impahla zeskolo ezilomabala obomvu. Abanye balombala omhlophe wama tshirt njalo bakhangelane lomhlabathi ovundileyo omila izihlahlla eziluhlaza.

Ihlekana labantu elibonakala lingena endaweni yesifundo sangaphezulu ebizwa kuthiwa yi Univesithi esezweni laseRwanda. Kukhona isakhiwo esimhlophe eside njalo kubonakala lebhasi lezimota lomgwaqo.

Ihlekana leqembu lamadoda akhangelane lemitshina ehlukahlukeneyo esetshenziswa emtholampilo kumbe esikolo esisebenza ngokwenza izinto okubizwa kuthwe ngama experiments ngesilungu.

Ihlekana leqembu labantu elihlanganisa omama kanye labobaba mhlawumbe baphuma emhlanganweni wesikolo ngoba kubonisa izakhiwo ezihlukahlukeneyo njalo beqa umgwaqo sebengabantu abahambayo besiya endaweni ezihlukahlukeneyo.